Himɓe worɓe ɓe tato, ɓe ɗo dari jeri e nanta ɓe ɗo wati kare maɓɓe bo ɗum kare ekol kare makaranta ke nan be borni. salla mabbe balejum be ti shet danejum e nanta be sut hado mai bulu.

Korwe kushin boɗɗum boɗɗum ɗo joɗi ha nder shago, nanta be leso fu haɓawo mai, nda korwe mai boɗɗum wane ɓe waɗi ɗe ash kolo, ɓe ɗo wata korweni ha palo gam faunugo sudu.

Himɓe fiyobe bol ɓe ɗo dogga fiya bol maɓɓe ha filii bol, ɓe ɗo wati kare bol maɓɓe mai jesi ji maɓɓe ɓe nanata paɗe kam as ji mabbe bo budji maɓɓe je fiyugo bol maɓɓe.

Spices Ɗuɗɗum: Koɓe viyata spices ni kanjum on kujeji ɓe defirta nyamdu. Bana jolof ɓurna fu irin spices ɗo ha jolof rice ɓe watata ɗum ko ha stew ngam ɗo vo'itina nyamdu ɗo velna ɗum bo.

Mararaki roba do jodi ha babal sorugo majum. Ndaɗi guda nayi, ɗon bulu, ɗon ash, ɗon girin ɗon orange. Ɗido jodi nanta nandi ha do korwar roba on joɗi. Mararakini be do hutinira dum ha ci’e gam nanta siwugo kuje bana taliya, ko haako, ko ko nandi be majum, ko marori. Patni hunde eftata siwa fu be do siwa be mai, ngam diyam sala accha chake kobe mari haje bo hander.

Defteji ɗo ɗeɗo joɗi zadulimaal sabiru salam ɗum defte on defte diina, ɓeɗo jangora be majum ɓeɗo siga ɗum bo ha liberari ngam himɓe fu hutinira be mai.

Turmije ɗuɗde ɗo joɗi ha babal sorugo majum, nda ɗe boɗɗe boɗɗe kala kala, daga boɗejum, daga bulu, daga ɓalejum pat, turmini limse roɓe on ɗo nyota ɗum ɓorna ngam faunora be majum.

Ɓoggol kebul junngol ɗo waali, ngol ɗo mari ko’e har guda nayi. Ɓe ɗo hutinira be maajum haa canjugo canal, haa watugo ɓaawo tiivi ko dikoda, to a yiɗi canal may canja hoota haa feere.

Tablel fi'ego sunuka worɓe ɗo fi'a sunuka ngam ɓe nana belɗum, ngam fijirde on bikko worɓe fijata dum nda sunuka maɓɓe mai bonga gaɗo wali da goɗdo mai ɗo wati limse boɗejum oɗojogi bodere sunuka mai.

Nyamdu ha plate ɗum ɗum rice on be source be ɗon papper hado man be Nanta salat salat mai ɓeɗo rufini ɗum mayonnaise ɗon be kwai nyiri mai vodi masin

Tattase kecchum, do wali ɓe do viya dum green pepe, green pepe ni ɓe ɓuri hutunorgo ɗum ɓeɗo defira to ɓedo defa jolo Reis ɓe ɗo ta’a ɗum wata, nanta ko koslo to be do haura, ɓe ɓuri be do naftira be irin tattase mai.

Bingel gorgel pamarel be do jogi ngel hajungo, ngel sala ta lebbiji da jungo debbo jogi mo mai da gel kangel bo bedo borni ngel limse nivodugo be do watini gel har be soks.

Deɓɓo do dari jogi fadu nyeɓɓam hander kwali, nyeɓɓam mai boddam masin be dona dum mint oyel, ɓedo wuja nyeɓɓam do ha gasa rowɓe do naftira dum ha gasa mabɓe gam heɓa juta.

Kosde goɗɗo, odo paɗi paɗe mako, nanta dum kovashu on, paɗe borne kenan ɓe wi'ata dum, nɗa paɗe mai ɗo mari ɓoggi, odo haɓɓi ɗe nɗa kosɗe mako mai bo daneje, ɗe juɗɗe nɗa salla mako bo do wurti.

Hifnooje jee worɓe hufnata, ɗo waali, gudaa ɗiɗi, boɗɗi-boɗɗi, nonde maaji ɗo nandi, ammaa dizai man feere-feere, ɓe ɗo takki, pirais mai 22.

Kare, ɗum ɗo naftire haa saare, kuuje naftirtejum haa nder saare diga kandeeru koo kuma haa suudu koo k ha caka saare pat ɗum ɗo jonngetiri bee haa toy ɗum naftirte be bo ndey ɗum naftirte

Worɓe ɗiɗi ɗo dari jala bo ɗum himɓe siyasa on bo. Goto kam ɓeɗo viya mo Kwankwaso. Nda ɓeɗo ɓorni limse danejum be hufneje maɓɓe boɗeji boɗeji hufneje Kwankwaso mai watata. Nda goto ɗo ɗo jala masin oɗo wati darugal.

Mashin dum ɗo hutinira ha babal gerugo kuje ko naftirgo ko bana sola konoi 6 um hutinira ha babal kafintai abal matanitin man naftirta be majum.

Mahol makaranta ɗo zaani goɗɗo ba mallumjo ni, nda ɓeɗo vindi ABCD, nda alifum ba’on. Vindi ɓe vindi haa ɓandu mahol mai on hollata himɓe ɗo ɗum makaranta on, na ɗum saare ba.

Leeso bonngo ɗo ɓaari dari, nda be wolduro maajum mannga, dammugal jeego, nda sayit duroowa ɗo dari, nda gootel may hedi ni, leeso may vooɗi masin.

Diresin miro, ɗo dari haa suudu. Nda kuujeji paune haa dow diresin miro mai, ko nandi pauda, nƴebbam, pinaari, nƴebbam gaasa, urdi, pat nda ɗum jeeri. Haa be boro haa gefe maajum ɗo jooɗi. diresin miro mai nii voɗugo, nonde mai popul.

Kofije ɗo joɗi ha dau babal jonde majum, nda kofije mai green, nda fere ha les fere bo ɗo dow bana guda tati, kofije mai ɓe ɗo yarira ɗum sha’i be majum na roba on bo ɗum tangaran on.

Furut, ɗo jooɗi ha der kondo yel, ɗum ɓiɓɓe leɗɗee on fuu majuum, ayaba, abarba nanta be piya pat beɗo nyama ɗi, ɓeɗoo nyama abarba, nyama mangoro ayaba ngam beddugo vitamin haɓandu.

Ɓiɗɗo debbo boɗɗo ɗo fauni dari o do borni limse mako ni vodugo riga be skirt o ɗo ɓamti jungo mako hauri jogi, limse mai bo atampa on ɗe boɗɗe masin.

Alloha. Alloha pellel ɗum naftirta ɗum waɗa talla, kom sare ko hunde shoggu ko kuma jangirle, ko kuma hunde fere onde ofisru gomnati maubi andingo ummatore.

Yari bee sarƙa ɗo waali, kolo may daneejum, yari bee sarƙa ni rowbe on ɗo waata. Yari bee sarƙa ngam vo'itina pawne maɓɓe masin, ɓe ɗo fawnora bee maajum.

Njaramji kala-kala, ɗuɗɗum ɗo jooɗi haa babal sorugo majum, supa maket kenan. Njaramji mai ni wala jei wala. Ɗon fanta, ɗon capman, nanta be lakasera, fu majum ni nda ɗi ɗo, haa be mirinda fu ha der. Njaram mai ni ɗum jus on belɗum masin, ɗo mari shuga-shuga to goɗɗo yari.

Sukaɓe worɓe ɓe ɗiɗon ɓedo dari ɗum fiyoɓe bol nda goto ɗo ɓorni riga boɗejum be salla balejum rammuka nanta goto mai bo ɗo wati riga white and blu ɓe salla mako bo blu ɓeɗo dari ba ɓeɗo wolwa

shuga ban kasajo jotta o hosi hoto be goɗɗo fere, hagefi mako nanta ɗon himɓe bo ha ɓawo maɓɓe fu ɗo dari dari o ɗo fauni, o ɗo ɓorni gare ɓalejum, damo o hosi di bo gare bulu, nda mo o wondi o hosi dibo ɗo ɓorni jompa.

Nyiri marori lawinga, nanta be hakomai ɓe ɗo wadi ɗum malmala-malmala guda ɗiɗi, nda ɓe yaji hado majum ɓe do rufi, nda hakomai ha be kusel do mati njoroi; kai velan bokam ɓe ɗo nyama nyiri ngam ɓe harna redu.

Ɓoggi goɗɗo ɗo jogi ɓoggi mai ha jungo, ɓoggi kebbul m be nufata ɓe boggi kebbul ɓe ɗo wata ɗum ha ɓawo di koda, co dvd, ko ɓawo tvi ngam nangugo chanalji fere-fere.

Gaasa debbo, o ɗo moori ka moorɗi kalaba petel petel, ni vooɗugo. O ɗo hawri waɗi pakin may, o wartiri gaasa may, hedi tiinde maako yeeso. Ndaa o ɗo fawni yeeso may bo, waɗi mek op. O ɗo waati yeri maako bo boɗeejum.

Defte ɗiɗi ɗo wali. Defteni ɓe ɗo janga defte ngam ɓedduki andal. Ɓeɗo siga defte bo ha library ngam nanta to haje ummi to goɗɗo yiɗi ya hosa janga konoi. Nda inde deftere ɗoni "the house of wisdom" ɗo mai fu bannin the house of wisdom mai.

Nyebbamji boɗɗi boɗɗi ɗum je wujugo ɓandu ɓe wujata nda ɗum fere pandu mai palli mai bulu, fere bo palli mai yelo, ɓeɗo hutinira be nyebbam maini roɓe on ɗo wuja ɗum ha balli maɓɓe ngam ɓalli maɓɓe voɗa ɗiggita.

Debbo boɗɗo ɗo joɗi, oɗo mori morɗi mako boɗɗum kalabaji, oɗo beddi gasa mako. Debbo danejo tas ofauni yeso mako be makeup owati eyeliner be eyelashes oɗo wati riga ɓalejum.

"Pauɗa" guda ɗidi ɗo joɗi gotel ma nonɗe maga kofi gotel ɓo brawn. Roɓe ɗo naftira be pauda ɗo fauna roɓe majum ɓe ɗo wuja ɗum ha yeso ngam vo'ungo paune maɓɓe.

Kula nda Kulani ɗo Jodi, Kula Mai Bulu'on nda Debbo ɗo Jogi ɗum nda Jungo Debbo, bo ha Gefe mai ɗo Vurti, Kula mai ni ɓe ɗo Wata Nyamdu ha nder Kula maibo Nanta Kuje Fere je Nyamgo.

Ɗefte ɗuuɗɗe ɗeɗo joɗi ha lebrari. Ɗo naftira ɓe maje. Nɗaɗe kala kala wala je wala. Ɓe ɗo siga ɗefte ha lebrari ni ngam hala mo mari haje jangugo fu, wara hosa ngam ɓesɗira anɗal ɓe mai.

bututtu, goɗɗo jogi ɗum, ɓedo naftira be bututtu, ɓeɗo siwira ɗum ndiyam, fere kosam, ko gari, ko nyeɓbam, paɓɓe ɗo naftira be bututtu a hutinurgo mai.

Mboju dabbaji on durotoɗi ha sare, ɓedo nyamadi, woɓɓe bo ɗo jo’inaɗi bannin, nda ɗi ɗi tati ɗiɗo wali, ɗiɗo habda yarugo ndiyam ha babal jo nde maji.

Womaje boɗdum ɓoɗɗum ɗo bili hababal ɓilugo majum ɓe ɗo pammajum nonde majum f design mai gotel amma nonde mai fere fere gotel danejum be blu, gotel bo melik be ash, ɓe ɗo naftira kulaji maini ɓe do wata yiri ha ndere mai.

Goɗɗo haa caago laɓugo, o laɓi gaasa maako may sera, gaasa maako may ɓaleha ammaa ka safitaka.

Debbo ɗo fauni ni voɗugo, o ɗo dari, o ɗo ɓorni les maako boɗɗum, o ɗo moji gele mako, o ɗo waati zobeji haa jungo mako, nda agogo haa jungo maako mai, nda o ɗo waati yeri be sarka ma ni voɗugo.

Lekki ɗum ɗo hutiniro ha nyaudugo nyauɓe, nyauɗo se moɗa lekki heɓa dama, kanjum ɓe naftirta ɓe majum, ha kemis be sorata ɗum.

Gaasa ɗuuɗka haa hoore biɗɗo debbo, o ɗo moori moorɗi maako .O ɗo rufiti gaasa maako haa daande, o ɗo maɓɓi yeeso maako bo, be imoji. O ɗo ɓorni riiga maako pamara, debbo may o daneejo on.

Keeke ɗo dari, keekemay ni ɓanndu may girin, ɗo hawri bee ɓaleejum. Nda basket boo haa yeeso keeke may, ɓikkoy ɗo va’a keekemay naftira ngam ustugo yaadu kosɗe.

Vejitabul ɗuɗɗum ɗo wali hadow tebul ɓe sorata, tumatur nda ɗeɗo ɗeɗo wali nda karas nda grin bins hagefe, nda gririn pepe ɓeɗo defira be majum woɓɓe ɗo wata nyiri nanta bana jolof ɗo velna nyamdu masin.

Korwal boɗɗe boɗɗe ɗo joɗi ha nder sudu, ɓe ɗo shiryi ha babal sorugo mai nda ɓe ɗo shiryi be filoji fu ha dow korwal mai korɓe ɗiɗi tri sita, nda ɓe wan wan sita bo ha gefe, nda darugal bo ɗo hatto dari ha ɓawo.

Korwe ɗe ɗo jeri ha palo ɗaɗi ɓoɗɗum boɗɗum gotal ash ko lutti bo light ash da harɓe senta kapet ha palo mai, ɓe ɗo wati filoji fu ɗou korwal mai gam ɓedda voitungo paune palo mai.

Lekki je moɗugo nanta ɗum lekki malairiya, je vurtinki ha nder kwali maki, nda kwali mai bo joɗi, to goɗɗo moɗi lekki mai nyaudoran be nyau malariyaji ɗo.

Filaya himɓe makaniki ɗo naftira be majum ngam gera mota, ko mashin, ko keke napep, redio. Bo himɓe yiite lantarki ɗo naftira be majum ngam ta hiite wulaɓe ɓe nanga be hunduko filaya mai.

fiyobe bol ɗo dogga ha nder fili bol mai, nda goɗɗo fere goto bo ɗo joɗi ha leddi banta bana o do’i, ɓe ɗo ɓorni limseji maɓɓe je fiyigo bol mai, rigaji yelo nanta be salla bo bulu, nda goalkeeper bo ɗo dari hatto be nonde limse mum fere.

Yonde saare ɗo maɓɓiti dammugal mai pamarɗum na get onba dammugal petel boɗejum ɗo maɓɓiti ni nda dagali nastugo mai bo ɗo towi sedda nda mahol saare mai bo ngol pentaka kam ɗo tanki tan.

macaroni do jodi ha der ledda majum hababal sorugo mai, bedo wada macaroni be fulawa. Bedo defa dum bo bedo nyama be do waa wada jolof mai ko nanta plen bannin be sos.

Kemis bonga ɗo dari, amma ɓe hollai hoto maanga sei inde maanga tan ɗo vindi, haa ɓe vindi famasi ɗo kanjum on andinta goɗɗo kala mo laari ɓe vindi famasi fuu ɓe ɗo nufa ɗum kemis on.

Saare ɓonnde, ɓe nyiɓi nde hesre, ndeɗon dari wooɗi masin, nda ɓeɗon waɗinde penti waɗi kala tati feere feere, nda windowji mare ni woɗugo, nda chaka babal maima fulor oun, nda dammugal nastugo palor.

Riga debbo ɓoɗɗum be nyoti ɓe timmini ɓe ɓili ɗum ha shago, ha riga mai ɓe nyoti bubu boɗejum ɗo hauri be ɓalejum ɓalejum.

Kwaliji biskit ɗo joɗi haa babal njodemun, kwaliji mai guda tati, colour mai boɗejum on, inde biskit man carbin biskit himɓe ɗo nyama ɗum wane wala zaki sosai.

Himɓeji ɗuɗɗum be motaji ɗuɗɗe ha dou lawol. Motaji ɗo dilla-dilla yedi ni, nanta nda himɓe fu. Komoi ɗo dilla dillugo mum. Worbe be rowɓe pat ɗo jillotiri dilla.

Satifiket jei sheda timmungo praimari skul. To goɗɗo marai ɗoni yahata yeso. Yata je es es wan kenan sei to goɗɗo ɗo mari sheda ɗo. Irin ɗerowol ɗo jei timmungo praimari on ɓedda yeso.

Korwal bongal ɗo jooɗi ha babal kafinta, ɓe fiyi ngal ngal vooɗi waane, ɓe waatini ngal leppol boɗejum, nda filoji ha dou korwal mai, ɓe ɗo wata filo ha korwal ni ngam ɓedda paune korwal.

Dospin balewa do jodi ga don mabbi dotti on be rufata ha nder majum be do jo’in dum ha yonde sare be do wata bola ko kare dotti ko nanta kuje ni je nyorodum pat be wawan be rufa hander mai.

Karas booɗɗe fureec, ɗo jooɗi haa babal suudu soorugo maajum. Ndaa ɗe ɗuuɗɗe, ɗe ɗo vooɗi bo. Ɓe ɗo ƴakka karas, ɓe ɗo defira be maajum, nanta ɓe ɗo hutinira kujeji duɗɗum, be karas.

Urdi boɗɗum ɗo waali ,ɓe ɗo feesa urdi haa ɓanndu denta, ngam goɗɗo uuro tata hacca. Rowɓe ɗo naftira be may, worɓe ma ɗo naftira be urdi fuu maajum. Ndaa urdi may waali, nonde maajum ɗon boɗeejum boɗeejum be maɓɓoode hedi may bo bananta aac.

Flak ɓeɗo nufira be majum tutawal leddi, ɓeɗo wata ɗum ha babal leddi ja andugo ɗum leddi to chanji ko ha makaranta ko ha babal know, bana himbe ofis ofis ɗum ɓe watata ɗum.

Sudu on ɗo ha nder saare ɗum woni, do hutina ɗum ngam walugo, be joɗugo ha nder majun, babal ni je ɗuwugo to goɗɗo wala ha ɗuwa, kanjum waɗi ɓe nyiɓata sudu ɓe joɗa, sudu mai bo ɗo nder saare.

Leeso bongo ɗo dari mango, ndaɗum nda duruwaji mai ɗo dari ha yeso, nda hore leso bo ɓari, nda woldurob maga dammugal jego, nda said durowabo hadow waldrop mai, leso mai bongo masin ɓeɗo veita leso hasudu ngam himɓe wala do mai.

Goɗɗo gorko mauɗo o ɗo dari haa dou laawol. O ɗo ɓorni limse maako jins be tishet daneejum. O ɗo paɗi paɗe maako bo kambas, o ɗo dilla ba dillowo kuugal.

Deftere tawhid. Nde ɓe andirta Allah, kanjum ɓe janginirta be maajum, ɓe ɗo viya ɗum deftere andugo Allah kanjum himɓe janginirta, anda laawol Allah fu.

Piletji boɗɗum danejum ɗo joɗi ha dow piletji fere ha babal sorugo majum. Nda be sosa mai ha dow. Pilet mai ni rowɓe himɓe ɗo hutinira plet ha sare, ɓe ɗo nyamira nyiri be mai, ɓe ɗo watira be kujeji fere fu hunde nyamugo-nyamugo.

Sare'on nyiɓade ɗo dari, amma nde hiiɗi kam masin. Nyiɓindiri nde be lope na bulok ba, nda be kwano maima Kidɗum, nda Yonde Sare mai bo be Dammugal kwano nda ndeɗo dou Lawol.

Worɓe ɗuɗɗe ɗo dilla ɗum fiyoɓe bol, ɓe ɗo ɓorni limse bol maɓɓe mai, nanta be sallaji juɗɗi, woɓɓe maɓɓe bo be salla rammuɗum, ɓe do wati soks maɓɓe, ɓe ɗo wati butji je fiwurgo bol mai.

Defte ɗuɗɗe kala kala nda ɗe ɗo ɗo wati e ha sudu sigugo defte ɓe ɗon viya sudu sigugo defte bo, Librari ɓe ɗo siga totton mo mari haje jangirde ko larugo kuje fere fu yaha Librari mai hosa.

Laawol on, ɓinngel gorko ɗo dilla ha dow laawol. Ndaa geefe maako bo ɓiɗɗo debbo, ndaa ci'eeji ha geefe maako, ndaa saare feere mawnde masin bee get mannga, ndaa cuuɗi feere bo heedi ni bana ɗum caagooji ni.

Womaje ɓoɗɗe boɗɗe daneje ɗeɗo joɗi jonde nai, womani ɓeɗo nafira be mai ɓeɗo rotta niyiri ha nder Mai ngam ɓe nyamo, ko dankali, ko doya, ko hako patni ɓeɗo rotta ha nder woma.

Gasa ha hore debbo oɗo mori morɗi mako boɗum amma manga manga bana ɗum nder juɗe nɗa oɗo rufi morɗi mai bo ha bawo oɗo wati riga mako yelo oɗo turni yeso mako kam.

Zoɓeji ɗuɗɗe ni vodugo masin ɓe do jodi ha kontaina zorugo majum ha zobeji don kala kala walaje wala himɓe do wata zoɓe ha koli maɓɓe ngam ɓe ɗo faunora be majum roɓe ɗo wata worɓe fu do wata.

Jok nanta be kofiji nda be tire majum ɗo hauri joɗi. kofi mai guda tati jok mai ni voɗugo kolo mai boɗejum boɗejum, jok ni ɓe ɗo wata ndiyam on ha nder mai sei ɓe facca ndiyam mai bo ha kofi ɓe yara.

Nyibalo banni ɗo tawe ha ha al'adamen, nyiɓalu saare laamu kamji on tawata ɗo mari nyiɓalu juɗum banni, nyiɓalo nyiɓa fauna saare lamu ɗo yiɗi paune sosai.

Ɓiɗɗo debbo ɗo ɓorni rigamum ɓoɗɗum, oɗo joɗi oɗo jogi waya mako, riga mako mai boɗdum massin hijab on marun kolo.

Nyebbam on je wujugo ɓanɗu, nyebbam mai ɓoɗɗum masin ɓe ɗo ƴona nyebbam mai jages, robe on ɓuri hutunorgo be nyebbam mai, ɓe ɗo wuja ɗam ha ɓalli maɓɓe ngam ɗo vo’itina ɓanɗu sosai, nda nyebbam mai bo be karas ɓe watta, nanta nda hoto karas mai ɓe zani ɓanɗu mai.

Taya ha ɓanɗu mota, taya ni ɓe ɗo watina ɗum mota on ngam ha mota ngam heɓa no dillirta, ko ha mota banni motaji sare be dammugal, ko motaji picop manga manga, ko trotaji pat ɓe ɗo wata taya be ha ɓanɗu majum sina be taya mota wawata dilla.

Debbo ɗo dari wati riga mako jalla biya juɗɗum ha leddi nda oɗo suddi gele mako bo amma ɓe furtinai yesso debbo mai, min larai mo nda riga mako mai ɗo mari stayal danejum danejum ha sera jungo be ha ccaka jungo mai.

Himɓɓe sukaɓɓe worɓe ɓeɗo dari dari babal lamar bikion ɓe hauri be hosi hoto famili nda ɓe ɓe nayo ɓeɗo wati jompaji be kufneje ɓoɗɗum boɗɗum ɓeɗo fauni vodi wane.

Dukkuuje, bo ɗe ɓennduɗe, ɗe ɗo haa ɓanndu leggal maajum, nda ɗum ɗo ɗon vooji-vooji, goɗɗum maajum bo voojay, timminay ɓenndugo keenan, banta haa be lise haako may fuu ɗo vurti seɗɗa himɓe ɗo nyaama dukkuuje, boɗɗum masin, haa ɓalli ɓiɓɓe aadama, ɗum ɗo ɓedda vitamin haa ɓanndu, haako may bo ɗo nafa nyawuuji ɗuuɗɗum.

Riga ɓoɗɗum jompa ɗum je faune roɓe watata, ɓe nyotigol timmi ɓe ɗo watigol ha irin bebi bebi nanta ha babal shago tela, roɓɓe on faunirta be irin kare ɗo.

Ɗan-malele, ɓe ɗo waɗa Ɗan-malele bee ngajiri ɗe siiwa ɓe wayla haa tire ɓe rufa manja ɓe he''a attarugu bee tattaase bee albasa daw man ɓe nyaama, ɗum belɗum masin, nda junngo himɓe nyaamata man bo fuɗɗi nyaamugo boyma ɗum hawsa'en ɓuri waɗugo ɗum

Padɗeji ɗuɗɗe ɗo joɗi hababal watugo padeji, fere taudum taudum balejum fere bodejum fere brown, nda hababal watugo pade mai ma ni vodugo har hawa jego.

Kulaa ɗo joɗi ha leddi nonde manga bulu, kula maini ɓe ɗo hutinira be majum bana watugo nyamdu, to be defi ni ɓe ɗo wawa wata nder kula mai, ko gari fu ɓe ɗo wawa wata, ko ndiyam pewdam pat do joga gullɗum jogan pewɗum.

Tumaturje boɗeje ɗudɗe, ɗe ɗo joɗi ɓenduɗe morus. Tumaturni ɓe ɗo naftira ha waɗugo hako ko defurgo nyeri ngam ɗo vo'itina mbaɗu sosai bodɗum bo ha ɓalli.

Albasaje ɗuɗde ɓe bolti ɗe ɓe loti ɗe ɗe laaɓi tas, ɓe ɗo joɗi ha daro majum, ɓeɗo hutinira albasani ni ha defugo nyamdu, ɗum boɗɗum masin goɗɗo nyama albasa ɗo ɓedda kujeji ɗuɗɗum.

Leso, hore leso bongo da be woldrop maga manga ha bawo majum da sidrowaji mai didi do vodi non non. Kafinta do wadi leso do vodi be do veita leso bo ha sudu gam voitina sudu.

Kooseje ndaɗe, koosejeni ɗo woona ha ɓawo wuro wonirta woonata ha nder wuuro. Nda himɓeji bo ɗoo daari ha lees kooseje mai. Nda ledɗe fuɗi-fuɗi ba haako haako kombi hoseeje mai, nda himɓe haa dou maifuu to'o.